Aantu oyendji oha yati iimaliwa ihayi landa enyanyu ashike oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yakehe omuntu okuza kuunona sigo okaakulupe. Oshoka oshinima sha pumbiwa noonkondo ngele kushina iho vulu oku gwanitha po oompumbwe dhoye. Kuna onkalo to kala wuli muyo ndele kuna oshimaliwa.